Nyaata madaalamaa nyaachuun fayyaa sammuu fi qaamaa irratti faayidaa guddaa qaba. Nyaanni pirootinii, kaarboohayidireetii fi dhangala'oo jabaa of keessaa qabu fayya keenyaaf murteessaadha. Akkaataa nyaata keenyaa sirreessuuf fayya qaama keenyaaf murteessadha.

Qorichi ogeessa fayyaa irraa kenname sirnaan yoo yeroo isaa eeggatee fi guutummaa guutuutti fudhatamuu qaba. Qoricha ofii keenyaan itti fayyadamuu fi yeroo barbaachisaa hin taanee fudhachuun miidhaa qaamaa irraan ga'uu mala. Qoricha haftee ofumaan fayyadamuun balaa qaba. Qoricha sirnaan fudhachuun fayyaa eegsisuu keessatti barbachisaadha.

Qoricha ogeessa fayyaa irraa hin kennamne ofumaan fayyadamuun balaa qaamaa fida. Qorichi dogongoraan fudhatame miidhaa sombaa, onnee fi sammuu irraan ga'uu danda'a. Rakkoo fayyaa yoo qabnu gara hospitaalaa deemuun furmaata barbaaduun furmaata gaariidha.